<noise> <hesitation> a wa continuer den um ret cooxin kaa bug o lay de <noise> kaa bug o lay <noise> kaa bug o lay <noise> <crosstalk>

Mene i nqeenooxna lanq ke mene mam a ndefu ?
Mene inwey kam lanq ke sinig.
sinig no coté kum no Diawlé.
No communauté rurale no commune Diawlé .
Commune Diawle o rokiidanga kam Diawle mam warano ɗeet ndeer Diatmouri fo mam wala Ngalagne; fra fo mam .
e% Diawle oxey geenwa o ɗeetanga coté lene no commune Mbellacdiao ɗeet coté lene o soɓ ma o Njembele.
Kon yaaga kene daal yate commencer na fo ndiiki xa qiid xa podnum o no seereer&
I mba lay ee in way na xa qiid ɓeta fo leŋ yo'nuwaayo no affaire ngaynaak, yo'nuwaayo no affaire a qooq.
Xar ga'a o ten no ga' ola andoona yee in fop ka i mbar o ndoy teen no gaynaak we andoona yee ka moof no pind ke to ande yo xa xewu xa wadg o lay a den?
Ke wagma laya a den ten ref xar in gaynaak we a sinig parce que xaye waagiro lay ngaynaak to ne'iro a sinig. Parce que xaye o ɗeetanga no resencement fe région Fatick ten ref région fe andoona yee xaye i mba ndame ten xupu meen muumeen. Donc i mba lay ee a sinig ten saqu o Drapeau no ngaynaak ndiiki kam mene um lancer a appel acteur ke andoona yee den na yo'nuwaa no ngaynaak a ref gaynaak we fo xooxoox we parce que o layanga ngaynaak waagiro lay ee gaynaak to layiro o qooxoox . Woxey nanaa parce que ka i toloox no Jamono fa andoona yee jamano changement yo ke waraluna phénomène ke a maya yo lanq ke motateeyo o jot ngaynaak jegatee to baadoola waagee ret to xooxe to gayee.
Xar waag o lay xa teɓandong axe andoona yee Pape den oway ngoorngourluwaa to da mbaas a den men a ndet nam a mbaag mbi' a numtooxiidooyo ba nga' ke ngaynaak a jirñaa waag garit layaam ke andoona.
Ke ga'ma ñoowin no ngaynaak parce que maxey no fukki at ak ñares dans le domaine professionel soɓiidaxamo mana Thiès yaaga maxey ma en activiter no ferme agro pastoral maak na andoona yee a nawe xaye no ngaynaak mderne. Ref'u ma fo' des brésiliens waam o lay ee ke xotuma no xam xam no walum ngaynaak maaga xotanum me ke ga'ma teen ten ref in we andoona yee den ndef jeunesse fe . Fat i njaɓ ee développement xaye waagee jeg to ngaynaak rokee ten waagee jeg to a qooq rokee ten to développement koy no ɗeɓandong a xalat te parce que oxaaga ten roknu doole. Ref fonctionnaire yaqanee gay yaqanee xoox ref o ɗeɓandong itam waaga dame waaga ngaynaak waaga teki teen to ke andoona yee ten i soɓu mene xaye a laltan.
Kon xar waago lay a Pape Made ten fe andoona yee ten ref directeur radio communautaire a ref no ke da laya yo nqel ne sinig no radio le Fatick andoona yee mom sereer ke njegun xa waago lay a den no Pape made fene geenooxna.
<hesitation> Pape Made ke waagma lay teen ten ref <hesitation> im lancer an appel encore au l' endroie de la jeunesse eetan no xooxes kunu mbaagna pour yok jeunesse fe de njubloox na qooq fo ngaynaak. Le message est a votre porter i parce que xaye bo i mbugna développer na sinig xan i yoon fo ngaynaak yoon fo a qooq mais d' une maniere moderne parce que ke xew'ina faak waagatee xew xaye. Ke a waraluna o ga'anga infrastricture ke Etat fi'na no région Fatick xan a changer xar kanam élevage mais xaye élevage ten refu men parce que xaye ka i ndef no élevage fa andoona yee manaam c' est une maniere trés noble. Ne waagantonga layongo ten bisneso et c' est un busness trés rentable naak kene jegna xaye sinig jeg teen ɗik suta 40 litres par jour o jikwangan xaye waaga jeg teen 24 mille 24 mille francs par jour. Presque six cent et quelque mille o xaye oxu jegna no refa sinig waaga saq a xooxof, saq ɓaslof o jiranga naak le waango waadin o ɓeef a nanga janga naak le waagin o jangaa en charge donc opportuniter a rokiidanga kam saax le a sinig waree ref waree falaq teen.

Waa ñakee de <hesitation> im profiter oxa teen simna Monsieur Famara Sarr oxe andoona yee ten ref directeur producteur production animal au nivau du ministère de l' élevage o kiin oxa andoona yee oxa naweenaayo no ministère fe oxa andoona yee calelum o leŋ natabelekiran no walu élevage no walu develeppement naak kene xaye ba ndokiid'ina layirong a sinig de mais kam Senegal a foga teen depuis Aminta Mbengue Ndiaye premiere opération. Na ten reefu deuxième opération na ten a reefu troixieme opration na ten a reefu quatrième opération na ten bo cinquième oxey waajel na ten a reefu .Parce que président Macky Sall ke taxna ta arin ka lay ee baadoola ke andoona yee ga ndef kam a koƥ ale parce que a anda élevage me ta jofaa. Parce que bo i layna ndigil xaye bo éleveur a cooxeena ged fe ta jegna président Macky Sall ten taxu parce que il est le premier président a organiser une journée de l' élevage a xot journée a jagle'in les éleveur. A wid a gara Fatick ba es Aamdi fene a mosa fog no we andoona yee a décorer eyo president décorer an yee te ye journée ne fi'eena Fatick kon a fi'angaan kene xar a lalta ka junj ke ta junjna in ten ref xar ? Ke na gara o feet to fadiidafulee to i mbara mbaag o mbagaroox no kaaga ba ta fadiida i donc a fiangaan in xa teɓandong axe ,maak we Pape Yaye ke i conscient to and ke na gara to fadiidafulee. Parce ko ɗeeta infrastricture fene refna auto route a péage me ka xot xa qol a xot me andoona yee men gaynaak we mbarna ndeef pour a ngayikooyo waagee ñak parce que ka soxla'eenayo xar a laltu ngaynaak xan a jeg. Mais xan i changer ne i ngayta kaaga taxu naak kene a ɗoma nqot a ɗome jal mene mais tamit njafe nano njalooyo parce que ke waraluna exprimentation fe da mbi'aayo teen xaye .O xotanga naak bitim reew arin mene condition climat fe ca cause problème me da ndefaa. A cause problème me a jega ke toubab a layaa adaptation parce que ku ga'oona rek o mero a miñanga xa ɓiy axe da ndimkaa mene parce que yee da ngara xa pud a ndef, xa pud axene xa ɓiy axe a ndimtelopyo mene kam a sumaan ale a maakangaayo neen rek xan o ga' da adapter climat fe kon espoir fe i njegna refee wene mais xa pud axe ndefna kam fe den mbaru maak o feet a produire oyo.
I inoranga maaga laamti gon le Pape Made refna no Radio la nam a ne'e ? xa'aa gon le bugum o ɓisiid i pour i ndef leŋ in gaynaak we.

Trés bien o nananga um ɗeetlooxang kam bug i Ndef leng in fop ten taxu um ƴufanidong radio le nuun nam a ne'e Ndef Leng bo a sinig a ndef na leŋ i njaɓ leŋ ku i mbugna xan i njegin ka i xeta a commencer. O retanga Jolof wa Fuuta ɓisiid jir den wa jolof a saq jir den a ngaranga soɓ naak ke in andoona yee ten i njegu or maire ke no i mbaagiran o mbanñit da yuur meen a cir a ke den da yuur meen peeƭ ake den da num naak ke in a mbaasa in fo jangaru fe a ndako suur ga'a région Thiès ke ta fi'aa a yaqana in, in région Fatick i andangaan i toxu wala i mbaasin yaam ngaynaak ne xay bug a ɗom. Saq naakof ke da njaraa million fo nangam o sutin naak no kiin a ñaamaa a cooxin jangaru wene xaye o kiin waag lay ee roog soom waag gar mene yaam jegee ngeñ na waagna rokiid mene ba ɓisiid men jangaru a refangerna fogoñ la jikoona. Yegnita yee gaynaak we na ndokiida région ke in a jega ken yaqana in mayu to o ñak o ndef leŋ o mairie ke fop a lay aye a part moolan ndef ke men. Mam Diawlé soom appliquer in meen Daras Ndiaye yaam commune ke fop njalee tig no ngaynaak ne ka lay ee o kaynaak oxu molna mene to genuro meen xadin saate of. A saqaayo cangaru mbokat teen nguuɗ ne, a yaqana in a mbokata in fo xa ɓiy axe in élevage ñaƴ ke merci beaucoup.

waaw <hesitation> i nqotanga coté lana coté arbre fruitier fe i njega men des citron te ref limong ke nu nga'an masala ne da yaajitna i compter una a mbi'a limong juuni fo limong teemeed naxik. To koy limong ka ref ka andoona yee xaye kaa jegna xaalis o kaa jegna o njiriñ o to no lanq kene surtout joor lene refna a sinig limonga ñaƴa men ii donc. Kene itam i mbaan o mbokat no qooq ale parce que fop c' est dans l' agriculture o rokanga kam limong ke itam i mbi'a men poivron xa i mbad bo maaga i mbi'a men itam kaane. I njega yit a pépinière comment dirais je papaaya kene fop a foga no ka andoona yee fo qanja gombo fo a cek elewaas ake o waya batiment nene te cunni naxik a fi'a batiment nana cunni ɓetik ta ref fop cuuni ɓetu naxik . I wala <hesitation> problème ke i rencontre mene koy ten refu problème de le nape problème d' eau.

In wey lancer a un appelle a l' Etat <hesitation> pour ta damit wiin we encore une fois no probleme foof le. Parce que ka i mbi'aa men forage on a un demi hectar de panicome forager maana mais ande panicome kaa bug foofi. Mais des fois maxey jega problème foofi bo ne ta warna développer oox développer ooxker naaga in way nqeɗang o ten encore une fois o fadanga o yegan manam o fadnan a in kilifa ke ii.

I merci Pape Made comme ne laytanoona in wey inoora Niakhar i yoon ngar mene mi' en tant que président maison des éleveur yoon fo nawle in xarit in Amadou Ba a inoor Foundiougne a jeg association fa ta adwana fo Famara sarr a inoor Dakar volet fe refna au ministère de l' élevage Famara saqun a inviter aamooyo den ɗik fop oxu refna no gonum a inviter am um gar no ferme fe mene ɗeetiid ferme fe mene Djeri. Ferme Djeri a Diawlé layel ferme fe ye garma men comme ne layoona naak ke soɓma meen a wax deg a mosa yo parce que naak pomper ke ka ref naak ka andoona yee ka nqotel bitim reew ne technicien fa layna naak ɓetu fa leŋ owey men. Wa andoona yee ka ɓirel ndaa naak ke soɓma da ɓira naak ɗik o wa andoona yee ka da ɓira naak ɗik o wa andoona yee ka ta ɓirin paam in .A monter in machine a ɓiran te ma naak nu refna ten a waa sut xa Litre xarɓaxay nqes xa litre xarɓaxay kirand ta ref xa litres xarɓen ɗik ka andoona yee kene ka i nga'in men. Kene aussi ferme fe aussi ke moƴaxama emerveiller ten jeune ke ndefna men ka ndef wa andna yee employer ndefu a ngaranga wo' garanga ref o kenar xan o ande kene employé yo oxu refna a saq tenue um da saq tenue den kene aussi a ref ka andoona yee Etat fe aussi ka war o andin a yegin. Wene emploie des jeune owey ngoorngoorluwaa teen .Ka dakna faaf kaaga no affaire ñaamel ke nuya a laka te a jega en face ben Etat fa andoona yee ka fi'aa panicome culture foulagère kene aussi politique de l' Etat a kene awey ngoorngoorluwaa no fo sow ,fo siis ole aussi a ngoorngoorluwaa no culture foulagère fe culture foulagère fe a lam tanum ndiiki te a jega jafe jafe no foof le yaam ka te nape fe ken toubab a laya foof le kaa goɗaa lanq. To yit a jega na andoona yee o buganga culture xooxit nen forage fe xan o xan o may foofi a mayu donc Etat fe a wara xalaat men na ta damitka privée fe kene ferme privée yo koy a waaga encourager o kiin. Privée ten refu yee ka fi'anan xooxum ka ga' paax ne ta laytuna ka ref bitim reew a ga' paax a atiidin mene a jeg xalaat a xotaa xa teɓandong wa ngena saax le fo wa ngeneerna saax le a ngar meen a laamtan deye no naak ke soom. Kaa fi'aa, kaa xooxa limong ke way meen , a cek ake wey meen, taxar ke sax owey meen paal ke sax owey meen ,paal laadum wey kam fe vraiment kene ka ref ferme fa andoona yee oxu refna oxu jegna tig oxu jegna xaalis waaga goorgoorlu ten damit saate of . Vraiment kene oxu ga'una o ande tig mosu xay meen tig paax axoy meen merci beaucoup Pape Made. <crosstalk>
Yee Aminta Mbengue garna première mission mi' ɓisun France ye i mbarna.

Me nu sikuna daal ba nu mbaas meen ke layuma ten ref vraiment content nam trop no ke ga'uma meeke parce que naak keke ferme mayu kam visiter a atravert le pays <hesitation> kaam ga'aa ke da mborna par ñaal dawe sax xa litre xarɓaxay meeke naak o naak a suta xa litre xarɓaxay par ñaal. Kene moom ka lalta ka ando naak ke les vraiment. <hesitation> Mexey encourager a nuun i layaa nuun naak felee calel ferme moom felee c' est difficile parce que me ta me ta warna felit me ta ɗomtaa. Les animaux commence a produire o commencer jega fo siis to andiro ne o fi'kan i mais comme ke layuuma nuun xatoor rek fat i moƴo ndamir a paax i mbatanga meke daal.

A garanga au nivau du ministere xan a ndam teen bo i a faafanga ten aussi monsieur le maire ak commune bi vraiment population fa ne Djawlé fop maxey gidma den. II parce que keke leg leeg o ret no saate bug o fi'ma investissement da mbañ a soɓ sax ke da mbaña andiran i anda me ke xane tus ferme fa nene re'angee meen tus refkee meen . Ferme fene gar meen to ku a fela commencer ga'aa wiin we naa njalaa meen ke wareena fi' meen a fi'ange meen fop normalement o ndeɓo leŋ refkatee meeke a trainer a chommer a donc vraiment féliciter monsieur le maire. Na na jambar ne da njegna, no guisguis fo ne de njegna pour a coox a nuun vraiment la possibliter nu exploiter in meke nu moƴo ndamir fo den, da moƴo ndamir fa investir fa ne .Parce que toujours laya fa den mais ande me projet fa ne ta jegna meeke o kiin o kiin a bugan o jeg na commune um. O kiin o kiin a waa no jeg na commune um to mexe xooyaa aussi tout les maire de la région o kiin o kiin oxu garna pour a investir ta ref no saax agriculture ta ref no saax élevage ka andoona yee a waaga ɓis commune fene i mbamir na fat o dam teen bo ngoor ke ndjeg calel. Nu mbi'angiran ngoor ke ga continuer ka njanga sareet ake rek a ndet Dacar a ndoka no ka da mbareerna ndok to kaaga jegee o njiriño leŋ i donc vraiment félicitation fat in fop i moƴo ndamir. Pour que ke warna gara région fe daal a gar meen Fatick est la première région d' élevage actuellement mais o ɗeetanga ke ta jega par rapport au autre région nene o ga' ten xupu den doole a newa i to kene ndamir kam in rek. Ndef leŋ ten soom ten daal jegum ka ɗonguma meen xeɗa vraiment roog fe andoona yee tus ɓoowiran ta a ɓaat calel ke a fi'an a nuun o wod a ɓaat activité fa ne oxe andoona yee ten fi'un meen aussi. Me ta xottan roog a ɓaatin i donc nu mbaagna ten daal en tout cas xan i mbi'in pour ndamta nuun pour ferme fene fad me ta warna fad insala.
Njooko njal alimentaire xa ñaamaa comme ripas parce que comme ne Pape Made a laytuna oxu refna o kaynaak o garanga meen xan xan kam fa ɓut.

Ke andoona yee actuellement ten ref ration alimentaire in a refanga terme aliment a refanga naak ke andoona yee gaa ndim aliment vache les tiers i cooxaa den parce que aliment vache les tiers ka jeg. <hesitation> tout ruminant a jeg tout riuminant c' est pour engraissement mais a refanga naak le andoona yee kaa sutaa fo siis vache légère o cooxan quatre matin quatre soir. II ta ref huit kilo par jour pour une vache ii. A refanga fo gooñ ole tu donnes a volonter <hesitation> a waaganga ref pamicome. <hesitation> Manaam fourage parce fourage fe kaa ref daaƭ xuɓu to daaƭ xuɓu oxu layna fo siis o lay daaƭ xuɓu o waagangiran o jeg waaga waaɗ <hesitation> paille ta ref paille d' arachide wala paille de riz wala liserne. Parce que liserne fe i cooxtaa actuelelment mais d' aprés ke i nqootiidna no luserne fe yee i commencer na cooxan a den bo ndiik on est vraiment satisfait par rapport a la production parce que on a vu que production fe a augmenter a parce que a jega naak ke naak ɗik o . Mais c' est la meme race mais ga'a naak ran lene o ga'a wango lay ee ke ta suta par jour a xupa vingt litre oxey no vingt cinq litres presque par jour ten xupu naak lene fosiis fuuf.

Nak leke oxu xendanuna to ga'a climat fe mene dés fois ko reta no quarante quarante deux dégrés quarante trois degrés donc c' est pas facile to kene fop kaa rokaa no production fe oui. <crosstalk>